Abaana begwiire obudomora barikuruga aheiziba nibaruga aha mugyera boona begwiire amaizi boona bari omu ruguuto Kandi obebembeire omu maisho ariyo naareeba enyuma abandi nibashusha nkabarikureeba aha rubaju rworuguuto kwonka boona nibatoora omuhanda gumwe oruguuto oru barimu norwitaka